gammo dere cimati baynta kushen maataza oyqqidi issife maarara eqqidi yo7o masqala yaagiyoge beettishe deees

issi ogezara daro asati yiidi doossona he ogezappe giddozan qasse mittada tokkoga issi naiya haattaza ushshayda dei7oge bettishe de7ees

Daro asati keettazappe kiidi ogezaara ha simmi eqqi baynta kushsheza baqqidi issi imattaza mokiyoge beettishe deees

daro aaytinne daro aawati issisan eqqi duridinne ka7idi guppidi de7iyoge taas beettishe de7ees

Daro oydezi deiyaga garsan qa gutta asati sinta baggara utti uttidosona qahe oydeza bolla dunguzazi abolla miceti uttoge bettidi deees.

Daro asay issi bessara hemetti ekkidi keehippe daro saara yooge beettishe dees heyssatappe ga guyeza baggara daro lo7iya mitati de7iyooge beettishe deees

Issi naay iqa caanidi makinaza qaaran deees qasse issi naazi aasi kessi kessi iqa immidi de7iyoge beettishe deees.

Daro nayti eqqi daagetu garsan isse naazi dorsa cala malatiyayssa maa7idi eqooge beettishe deees.

Na'o naati duryidi de'oosona qasse oyddo asati etayyo masareza shocidi deiyooge bettishe taass deees.

issi maatazi deiyosan daro asati uttidi yaa7a yaa7iyogee woykko daro asati qaeqqidi etakko biiddi diyoge beettishe deees

Issi sowaan daro gammo cima asati baynta oyqqidi yido maataza biittaza bolla woti uttoge beettishe deees.

Daro asati keehippe dumma dumma maa'oza maa'ida geeti issi denban eqqageeti beettishe taas de'oosona.

issi keehippe lo7iya keettazappe daro asati kiidi hemetti ekki yooge beettishe teees hessatippe guyeza baggaraqa lo7iya sooy diyooge beettishe de'ees es

Issi ogeera na'u asati attumati gede simmi boossona qass issi attuma naaziqa haakko simmidi yooge beettishe deees.

misilezan beettizayssi aaze giikko gaammo dere cimata qa hankko asati mokki ekkiri eta kushen diya maataza bantta kushen oyqqi sarotiyooge beettishe de7ees.

issi bessan oydeza bolle daro gasda asati uttidi baynta kushen dawutaraza oyqoge beettishe deees

salpiyara eqqida daro asata issi oorata bitaneze yiidi etayo kushiya immi immi sarotiyooge taas bettishe de7ees.

issi keetta garsan daro oyde de'ees he daro oyde de'yaga bolla qasse guruta asati uttageti beettishe doosona

misileza beettizayss aaze he giikko daro asati issisan uttidi duulata duulatidi woykko tamirte tamaridi de7iyoge beettishe de7ees

Issi keetta giddon daro asati uttageti doosona qa he keetta giddon deiya asa giddon na'usan xarpheezaza bolla abebazi deiyage bettishe de'ees.

na'u maca nayti uttida mgeetuppe issi maca naya maykeza oyqa odayda woykko tamarsayda de'iyoge bettishe de'ees

makinaza lanqen daro asay woykko giyazi lanqiyan deiyoge beettishe dee'es hessa giyazappeqa daro miisha maca asay shammiyoge beettishe de'ees

Na7o asati issi mala maa7o boottaza maa7idi doossona hessatuppe issi aayozi uttas naaziqqa eqqada i kushe bolla wotooge beettishe de7ees.

Issi keettazi de7ees he keettazayo karezikka dooya de7ees qa he keetta karen issi guutta na7i utooge beettishe de7ees.

misilazaam beettizayssi aaze giikko issi keettan na7u asati keehippe miicidi issi mala maa7oza maa7idi eqqooge bettishe teees

Misileza beettizayssi aaze giikko issi bitanezi eqqidi maahe calaza maa'idi ba kushen gondalenne tooraza oyqqi eqqooge beettishe deees

daro maca nayti tumma dumma maa7oza maaidi eqqidosona he eqqidayssatikka baynta kushen ciicchshaza oyqqidi issinna qas mittaza oykogey beettishe de'ees

Daro asati mitaza lici liccidi he mittazan qasse tamaza oytoge beettes qasse he mittazappe sinta baggara issi bitane eqqage bettidi deees

Issi denbandaro maca nayti karabeza ba7idi maataza qabanta deessan dancidi kaa7i hiddinne duridi de7iyoge bettishe dees.

issi keettaza lanqen daro asati giyaza zal7iyooge bettishe deees he giya zanqa galadono shunkuruto hessanne heyssa malatiya daro miishati de7iyooge beettishe deees

Attuma nayta shin ladanaza maa7idi baynta kushe koteza oyqqidi guppidi ogezara biyoge beettishe de7ees.

Misileza beettizayssi aazee giikko na7u haylashoti issisan hissi biittaza bolli ichi dooge beettishe deees.

Misile zaa beettizayssi aazi giikko issi ortodookise cherche malatiya keettay bettishe deees.

Na7u nayti qanca zaara baynta huuphesa kattaza woottida heyssato garsanka issi naa azi mela de7iyoge bettishe deees

misile za beettizayssi aazey giikko issi lo7iya gen7aza woykko issi woga gididara gubpayda deiyara beettashe de7ows

ye addis ababa ketema awutobaas agelgilot dirijiti yaagiya xuufezi xaafeti uttidage taas beettishe deees

Misileza beettizayssi aaze giikko daro xuufezi de'ees he xuufeza garssanqa heedzdzu attuma asati eqqidageti beettishe doosona

Misilezan beettizayssi aaze giiko bayber woykko misseje yiyaaga aflikesheniya daaniya misilezi beettishe de7ees.

Erubi sidi saat laykke andu alem isti mech gaan beetiktok layb yi debi quni yaa giyaga malati di eqqida issi naazi beettishe deees.

issi tapeelaza woykko issi postereza na7u asati oyqqidi eqqidosona hessatu asatikkoqa na7u maca asatinne na7u addeti biiddi de7iyoge bettishe de7ees

Zaare asir saat laykke iyeab xegga gar betigitook laybi yitebiqu yaagi uttida issi miiciya naazi beettishe de'ees

Be sudan betefexemeye diiroon piqat ye dor azash zeqan pheetisebech magdalaachcho te zeggebe yaagiya xuufezi xaafeti uttage beettishe deees.

issi maabirate shufoza lanqen daro asatinne issi makinaza sintanqa issi bitanezi de7iyooge bettishe de,es

issi daro iqazi de7iyo keettazan daro asati eqqidi he iqaza lanqen utti doogenne eqqioge beettishe te7ees

Hessu asati feero zaara issi wolqama keetta woykko keetta daaniya miisha keexidi deiyoge bettishe deees.

Issi daro maabirate shufoti de iyoosa lanqiyan issi bitanezi eqqidi iza teelidi de iooge ha'i beettishe deees.

Issi bessan na'u makinaza daaniya gee deees heyssika daro shufazan phaadeti qaaxeti uttage bettishe taassi deees.

Baallefut amisyt ametat ye takisi gebi asebaseb isiget yagiya misilezi tas ha7i beettishe de7ees.

fate daabona keek mega geriya yaagiya xuufezi xaafeti uttido keettazi taas ha'i beettishe de'ees

Dabufu miiraf itiyophiya hispoch kililaawi mengist yaagetiya taapeelazi ha misilen eqqage beettishe ha'i taas deees

uddufu bira tammu sha'o biraishatammu sha'o bira yaagetiya xuufezi xaafeti uttidagenne isha tammu sha7a yaage xaafeti uttage beettishe deees

Issi maca na7iya ba ayfe manaxire woottada kompitereza dheelayda woykko pilgayda de iyooge bettishe deees.

isse keettaza garsan dumma dumma oydetinne qasse izan uttidi be'iyo telebizhineti beettidi de'oosona

makinaza garsappe issi wodoro daaniya issi qabato birsh kessidi de'iyooge taas beettishe de'ees

issi mala maa7oza maa7ida poliseti heedzzu cukan salpeera eqqidi baynta isporte oottana haniyooge beettishe dees

misile zam beettizayssi aazey giikko issi ambulansezi issi keetta karen eqqidara taas beettashe ha7i de7awus

Issi bessan daarroo asati bantta oyde uttosaappe ubbayka eqqi denddidi imattaza mokkanaw xeeliyogey beettishe de7ees.

Be addis abiba ketema astedader yaagiyage be addega sika telikko begko fiqa danochiye laaqe miinna aallachcho yaagiya xuufeza ba sinta xaafi wotoge bettishe deees.

issi polise asas odidi de7es heyssa poliseppe guyesa baggara daro makinati lo7iyageti oorattati eqqidageeti beettidi doosona

misileza bettizayssi aaze giikko issi polisiya daro asata shiishshada haza keettaza bolla deiya miisha bessayda de7iyoge bettishe deees

Issi keetazi oyddanto pooqezi puze keexettidi de7iyaage beettishe de7ees appe qa heezantto pooqezan na7u asati eqqaageti beetishe doosona.

Issi keta giton daro asati eqqidi doosuna he eqqida asataa qase kamerazan issi naazi duuqidi de yooge bettishe deees

issi bessan daro asati dugeranne pudeera uttidi issisan duulata duulatidi de'iyooge beettishe de'es

Misilaza beettizayss aazey giikko issi keetta karen na7u toophiya bandirati eqqageti beettishe de7o sonna

issi keeththa giddon issi xarpheezinne issi oydeezi qas issi lapitoppenne issi burcuqoy de7iyoge beettishe deees

issi keetta kare na'u adde asati eqqidosuna eqqidi qass issi meesha teelidi issi kushe qumayi eqqooge beettishe de'ees

He itiyophiya beete mesegeebitina beete mexahabt agalgiloot yaagiya ta peelazi keettaza karen deiyage beettishe de7ees

Daro asati salbiyara keettaza garsara pude deelidi yoge bettishe deees hessabikqa koyro pooqiya kanti na7antua biidi diyoge beettishe deees.

issi keetta karen daro asati eqqidi he keettaza lanqen eqqi teelidinne izappe duge baggara eqqooge beettishe de7ees

misile zambeettizayssi aaze giikko issi derezi deees heyssa derezan daro ogezara kantiya makinatinne daro asati qass daro keettati beettishe de7oosona

Issi keetta kareni na'u atte orde boykko borci uttida asati eqqidageti beettishe de'oosona.

Misilaza beettidi deyayssi aazey giikko yuushuwan dirsasi diretti uttin issi aduqi ekkida issi misile de'iyage beettishe deees.

issi bootta qalamezan tiyeti uttida oychashanto pooqezi keeteti uttidage beettishe ha7i taas deees

issi faranjaza daro qa abashshati alanqen eqqidosona heyssatappe issoy qas saloza kushe toku ootti asintan eqooge beettishe deees

ichashun asati issi keetta karen eqqidossona heessatu ichashatu garsan heessati maca naatiqa adde gidageti beettishe doosona

Issi bitanezi ba gulbata bolli woykko ba wodira bolli ba silkeza woddidi haattaza kushezan oyqqidi utti dooge beettishe de7ees.

issi na7iya issi hiita daaniyaza bolli ichas iza lanqen qas issi kuutta naazi haattaza oyqi eqooge beettishe de'ees

issi keetta giddon issi naya barka ladanaza maa7ata hiidaza bolla uttidara taas beettashe ha7i deawus

Issi kushe silido bitaneza daro asati eqqi teelidi de7iyogee bettishe deees ha7i taassi.

Issi oydeza bolli issi naaza barka uttidara qa izi lanqen hara asi baynage iya barka di7oge beettishe deees

parancha asati asatuyo woykko abasha asa issoy etayyo xaadidi issi woraqateza immiidi de yooge beettishe deees

issi miisha woykko issi keetta giddon deiya iqa kareera daro asay gelidi a teelide alanqiyan eqooge beettishe deees

Misila zaambeettizayssi aazee giikko heedzzu asati baynta huupheza naati kammidi baynta doonan maske woykko doona kamiyo maa7o wotoge beettishe deees

daro asay issife azaniyaba daanidi yeeho keetta kare daaniyagan utti daageti beettishe doosona

Isse makinaza lagqeyn tammanne isini asati eqqidageti beettishe doossona eta garsanqa na'u tuddufu addenne na'u macati yoge bettishe deees.

Issi bitanezi bootta gawune maa7idi ba ayfe manaxire woottidi qa worqa madala maa7i uttage beettishe deees

Issi aakime keettan issi macasiya algaza oyqada he algaza bolla uttidara beettashe de7awus

Oyddo asati issi bessan eqqaageti doosuna heyssatappe issoyqa ba kushe na'ati waraqateza oyqqida issoyqa issua bessidi de iyooge beettishe deees.

Usuppun ichiyo hiidati giigi uttageti alga dallay deiyagee taas ha'i beettishe deees.

Misile zaambeettizayssi aazee giikko issi sheesha keetta woykko shiya shi yoossa daaniya keettazi beettashe de'awus.

Issi keraza qaaran heedzdzu asati de7osona heyssatikka baynta kushen mitaza oyqqidi eqqageti beettishe doosona.

Na'u aayoti issife issi oydiyan uttidosuna heyssatappeka issi yelaga bessiya aayeya ba dounan maskesa wotta uttara bettashe de7oos

Issi bessan ichashun asati eqqidagetu garsan heessu asati qi guutta naa idimmidi eqooge bettishe deees.

Oyddu asati keehippe daro miskkatida shunkkurootoza hayttazaara de7iyaga oyqqidi eqqoogey beettishe de7ees

Issi ogezara daro asati hemetti ekkidi yoogey beettishshe de'ees heyssatappe qaa pudeza baggara qarxazan diretti utta dirssi beettishe de'ees

daro woga maa7uwanne woga koteza oyqqida daro asati issife cimati shiiqidinne daro yelaga tuura ogezan eqooge beettishe deees

misilezan beettizayssi aaze giikko kobilstoone ogezi ha7i taas beettishe de,es heyssape harazi beettidi deyayssi deenna

Misile zam beettizayss aazey giikko issi keehibe aaho ogezi de7iyagee beettishe taas ha7i de7ees

misileza beettizayssi aazee giikko issi wancca daaniya siilezi woykko sineda hanana ekkiya siyilezi beettishe deees.

Issi san de7iya daro asaa lanqqe gaammo cimati maataza oyqqi ekki yiidi etaza maataza beessiiddi de7iyogey beettishe de7ees.

daro keehippe bonchettida asati ogezaara baynta qooren sharbeza yeddidi issi mala ukaza wottidi yooge betishe de'es

misilezan beettizayssi aaze giikko issi keettazinne he keettazayo pengee gorda de'iyoge bettishe taas ha'i de'ees

Bilxigina parte yaagiya maa7oza maa7idi daro asati kushe salo dhoqu oothti biidi de7iyogee beettishe deees

Ha ichashu asati baynta kushen saatineza bolli wucce birdonne qasse bootta latanaza oyqqi eqoge beettishe dees.

issi san usupun asati eqqagiti beettishe doosuna heyssatu usupunato garsappe issoy qasse he ichashun asata tamarsidi deiyogee beettishe deees

misileza beettizaysi aaze giikko issi suiqezi beettishe deees he suuqesa karen marca orotuwa baazenne he irkabote heyssanne heyssa malatiya taro iqati diyoge beettishe deees

nu toopphiya moco na doktore aaba hamedi hemetti ekki issi saara yooge qa ageeto daro asay kaalli ekki yooge bettishe deees

daro asati zaafaza madooshaza akaabaza oyqqi dhoqo bantaga ootti eqooge beettishe de7ees

Oyddu asati ogeza kobilistoone oottidi de7iyoge beettishe deees hessatappe qa guyeza baggara daro asati hemetti ekki eti oottosaara biYoge beettishe deees.

Daro lo7iya asati ogezaara he meetti ekkidi yiyageti qasse boncho maa7oza maa7ida asati beettishe doosona

issi keetta giddon zazalozi deees he zazaloza lanqen qas keeshe heessu keesheti doosona qa eta lanqenqa koottazi de7iyage bettishe deees

issi keehippe lo'o hanota keexettida keettazi woykko pooqezi iza karen de'iya lo'o mitati beettishe doosona

heedzdzu asati issi bessayn eqqagiti de7oosona heyssata garsa naati adte issinna maca heyssa macaro qass issi bitanezi mayke zaara oychidi de7iyogey bethctcishe deees

tamari wursi maraqetida woykko anjettida nayti baynta sintan haattaza wottidi uttoge bettishe de'ees

Ato yohanis waada waasho yaagiya issi botanezi ittis heyssa bitaneza sintan xarpheeza bolli issiwancci uttooge beettishe de7ees.

issi fotoza heedzdzu asati oyqqidi eqqi dosona qasse issi macasiya eti oyqqido fotoza xeellada ba doona maykeza wotara beettashe de7oos

daro asati issi keetta dirsappe sago baggara eqqidi waraqateza pude dhoqu ootoge beettishe de'es

Issi buro keetetidi de'iya keettazi qass iza bolle qalamezikka tiyeti been naage taas beettishe deees.

Misiliza beettizayssi aaze giikko issi keettazi beettishe deees hessika arbamince katama keppitaynna pirde beeti yaagetiya keettasi beettishe deees.

heedzdzu maraqetida tamaretuppe issi macara eqqa dendada asaza tamarsayda de7iyogee beettishe taas de'es

Heedzdzu asati guyera utti da shin issi bitanezi ba kushen luukeza oyqqidi maykeza doona wotti odiyogee beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko asa woykko issi miisha kiliya woykko meezaaniya meezaanazi beettishe deees

Misile zaambettizayssi aazi giikko issi oydeza bolli issi naazi uttidi he uttida naaza kushe qasse qulpezan qulpeti uttoge bettishe deees.

issi meezaana lanqen issi kafiya faallayekka iza lanqera bayda de7iyooge taas beettishe deees

isse ilfine keethaza dunguza maa7idi daro cimatinne yelaga nayti hemetti ekki bi hokkidi geliyoge beettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko issi toopphe polise issi oydeza bolle uttidi ha teelidi de7iyoge beettishe dee'es

yeetinant zaarena negee le itiyophiya lilinaa yaagiya fostereza daroti oyqqi uttidashen qa baggati qa ogeza fittidi de7iyooge beettishe de7ees.

daro asati issi mala maa7oza maa7idi ogeza pitti geeshidi deioge taas ha7i bettishe deees

misileza beettizayss aaze giikko daro asati baynta akaabaza oyqqidi ogezi mooretaga lo7etidi de7iyo gee beettishe deees

Daro mooreti uttida iqaza daro nayti makinaza bolla caanidi de7iyoge beettishe ha7i deees.

daro asati issife shiiqidi ogezan de'iza iita miishata fittidi diggidinne meeci geeshidi de'iyoge beettishe de'ees

Oyddu asati ogeza pittidi doossona heyssatappe qa na'ati iita miisha pittidi shiishshoga olanayo na'ay issipe oyqqidi de'ioge beettishe deees.

daro asati gedera ha ogeza pitti ekkidi yiyoge taas beettishe ha7i taas de7ees.

issi bessan daro asati eqqidi ogeza piti di de7iyoge beettishe deees heyssatikka qass dariya baggati adde naaza gidoge bettishe deees

Issi aawazi ba huupen bootta ukaza wottidi ba lanqen komputere wottidi xeelidinne a miicidi de'iyoge bettishe de7ees.

Ha misilezan beetidayssi aaze giikko yetophiya dijital metawuqiya kardi yaagetiyagee issi na'azi dendido pootozinne he kardezi beetishe de'ees.

peqirbu ye hullu itiyophiyaawiyan gideta mehonu ayqqeriminna temelketute yaagiya xuufezi xaafeti uttage beettishe deees.

be meqexel ye karduwan mereja yeyaazee gexi yaagenallu ye merejhaoch tikikileninet yaare gaggetu inna metawoqiyan yemmi qeebelubet menget yimertu yaagea xuufezi beettishe deees

Beinistagiram yaagenun yaagiya xuufezi xaafeti uttidage taass ha misileza beettishshe de'ees

Misile zaa beettizayssi aaze giikko issi maca na7iya payda woykko naashinal ayde yaagettiya kardeza oyqqada eqooge beettishe de7ees.

Issi bitanezi issi bootan eqqidi barka odidinne woykko tamarsidi de iyooge ha7i taas beettishe de7ees.

usuppun asati issi bessan uttizosona he uttida asatikka baynta xarpheezaza bolli laaxaza woottidi miidi de'iyogey beettishe de7ees.

issi ogezara daro cima asati yiidi doosona heyssatikka mule addeza bichi doosona eta garsan issi macara bicha de7iyoge bettishi de'ees

misileza beettizayssi aaze giikko koaase toho koaase kaasancha naati nne qa ha7i ka7idi deiya geti bettishe doossona

Issi bessan daro asati uttidi qa he daro asatu garsan addeti dariya bagga eta garsan issi macasiya uttada teliyoge bettishe deees

daro motoreti keehippe coradi belxiina parte woykko gisteza shuraabeza maa7idi qas gisteza sile kushen oyqqidi yooge bettishe deees

Issi makinaza deenna daro makinazappe diida daro asati wodhdhidi de7iyooge beettishe teees qa ha wodhdhida asatikka gada gada simmi eqooge beettid teees

Issi bessan daro ceeyga attuma gaammo asati uttidageti doosona etappeqa guyeza baggara daro yelaga nayti eqqageti bettishe doosona.

issisan daro asay eqqidi ba kushe baqqi hiddenne qa7eta garsanqi guutta nayti issife etara eqqoge bettishe deees

issi bitaneza deenna daro asati baynta kushen abebaza woykko cieshaza oyqqi yiidi hana ageta asati sarotiyoge beettishe deees

Misileza beettizayssi aaze giikko issi naaza sentan abebazi daro abebazi deees qa he naazi asas odidi diyoge beettishe deees.

gammo dere cima asata qass yelaga woykko gasti bessida asati eta biidi sarotidi de7iyoogee eta gushe deiza maataza oyqqi ekkiyoge beettishe deees

Hosbon asati ogeppe gaxara eqqaageti beettishe doosona hessatuppe qa guyeza baggara daro asati keettaza karen eqqi uttoge beettishe deees.

daro asati issippe gaammo dere asati assano azanidi hayqqo keetta karen uttoge beettishe teees

Daro gastida asatikka de'oosona shin hessato garsan heessu guutta nayti de'oosona qa ha eqqida daro asati kusheza baqqidi deiyooge bettishe de'ees.

yammaha yaagetiya issi jarkaneza lanqen daro asati eqqidi he jarkaneza teelide de'iyooge bettishe deees

Misileza beettizayssi aaze giikko issi ortodokise qeesenne issi qa musulume qeesenne lanqiyan hara asati uttoge bettishe deees

Issi ogera daro asati he metti ekkidi yaageti bettishe doosona heyssatikka yoode eta sinta issi macara hurtuga he metiyara bettashe deawus.

Misileza beettizayssi aaze giikko bilxiginna parte shurabeza maa'i daro asay issife eqqi dooge beettishe deees.

bonchettida daro asatinne ita garsanka issi ceega aawazaara hemetti ekki ha simmi yooge beettishe deees

Issi bitanezi uttidaga lanqen asintan komputerezi deees qasse ichashun asati a lanqen eqqooge beettishe taas deees.

Misileza beettizayssi aase giikko issi maca naya ba kushe buuchaza bolle wootta ha simma xeella uttoge beettishe deees.

issi keetta soa baggara daro asati issipe eqqidi baynta silke kushen oyqoga deelidi de iyooge bettishe deees

Daro asata issi bitanezi kusheza malatidi bessidi de'iyoge beettishe dees. heyssa daro deiya asatikka lo'etidi deeliyoge beettidi deees.

Isse macasiya payda matooqesi ba ayfeza wottana haniyooge beettishe deees ha'i izikka bitanezi ilanqezan eqqage beettidi deees.

Issina barka ba doonan kushe woottada ba sintan ichashu haalande haatta woottada barka utta xeeliyo ge bettishe deees.

dugeeranne kudera dugeera daro addetinne kudeeraa daro macati issife uttini duulata duulatiyoogee beettishe taas geees

isse miisha dugeeranne pudeera oyqqidi dirs wodoroza qacha naayo woykko gattanawu haniyoogee beettishe deees

issi bessan daro asati uttidosona heyssata karsanka polisetinne qass dumma dumma coo asati de7iyageti beettishe de7oosona

misilezan beettizayssi aaze giikko heedzdzu asati shuchchaza bolla uttidi baynta silke beyidi woykko xeelidi de7iyoge beettishe de'ees

issi be sandarotoopphiya poliseti issippe uttidi timirte tamaridi de yooge betishe deees ha

daro maca asatinne adde asati qa poliseti ubbay issi soara hemetti ekki yooge taas beettishe deees

Issi ogeza lanqen issi maca daaniya polise addeshin eqqidage beettishe taas deees ha'e.

issi mekelkaaye de'ees he mekelkaye lanqen issi dere polise de'ees qasse heyssata lanqen issi bitanezi ayfeza manaxire wotage bettishe de'ees

Tammanne giya daro nayti issi san eqqidi beni wode durssa duridi de7iyogee bettishe taas de7ees.

issi buro keetettiya keettaza lanqen durosupu attuma asati eqqidi qa hessatu garsan issi bitanezi wokka dawutaraza oyqoge bettishe beees

Issi denban woykko issi bessan hospun asati eqqi pheliyo geeqqa baynta kushe qumayooge bettishe deees

Hullum zeega itiyopphiyan le7alen bemastaweqa le hageru ambasader indihon tire qerewe yaagiya issi bitanezi uttage beettishe de'ees.

tammun asati issife eqqidi ye itiyophiya nigidi bank yaagetiya postereza oyqqi eqooge taas bettishe deees

Na7u asati woykko heedzdzu asati na7u maca asatu yo qorqoroza immiidi de7iyooge taas beeththishe de7es.

issi san issi bitanezi eqqis he bitanezappe qa guyeza baggara ciiyida woykko hayttara kerbebida mitati beettishe doosona

Issi bitanezi akarbata maa7idi woykko sikko maa7o maa7idi ba ayfen manaxire woottidi miicidi xeeliyoge beettishe deees.

daro asati issi keettan uttida geti doosona he uttida getikka baynta kushen dawutaraza oyqqidi xuufe xaafidi de7iyoge bettishe deees

Daro asati issi yeeho keetta karen uttidageti beettishe de7oosuna qass issi macaziya he yeeho kiido keetta godiyoppe alayda di7oge beettishe deees

Issi saqala saqaletti uttaga garsa daro attuma asa phallati eqqidi deiyoge beettishe dees.

gammo bayra cima na7ati eqqidi baynta huuphen dunguza ukaza wottidi gaabeza maa7idi eqoogey beettishe de'ees

issi keetta karen daro asati salpe ara uttidosona hessatappe guyeza baggaraqa postereza bolla hayqqita asa potoy yooge bettishe deees

udduhun asati issipe eqqi daagetu garsappe icha shuun asati na7u iqaza woykko kartoonera diyayssa oyqqi eqqooge beettishe deees

misilezan beettizayssi aze giikko issi itioophe bandira salo dhoqu oottidi daro keehippe qoodin wurennaa asati eqoge bettishe de'ees

issi ogezan daro keehippe qoodi baynna dumma dumma makinatinne qa dugenne pudenne biya asay beettidi de'ees

Na,o aynate makinati de oosona heyssatan qass issi bessan woldhdhiyage issi bessan kiyaage de iyooge taass ha7i beettishe deees

Issi maashiney mooreti uttidaaga issi bitanezi qa lo7etidinne a giigissidi de7iyooge bettishe taass deees

misilezan beettizayssi aaze giikko keehippe ayfa ayfe kattati manggoy abukkadoy shunkkuruutoy muuzey heyssa heyssa malatiyageti beettishe de7oosona.

Issi cora keettay deees he cora keetta karen dumma dumma miyoobatinne uyabati he suiqan doosona qass maa7iyo afalatinne motoreti de7iyoge bettishe dees.

issi besantaro yelaga naa xalili uttidi timirte tamaridi de7iyogee beettishe deees heyssatikka ubbay issi mala maa7oza maa7o ge beettidi deees

misileza beettizayss aazee giikko dumma dumma ayfaayfeti muuze mangoy timatime shumburay heyssanne heyssa malati hayssati daroti beettishe te7oosona

Nam7u addenne nam7u macasati uttizosona hessatappe issi addezi hemetti ekki biyogee beettishe deees heyssatappe guyeza baggara itiyo telekom yaagiya xuufezi xaafetaage beettishe deees.

misileza beettizayssi aazee giikko issi heedzdzu tohon hemetiya motorenne issi qa saykileza togida bitanezinne beettishe doosona

Issi keetta kare daro asati bayntaza borsaza ba'idi yaanne haanne coray he mettiyoge beettishe deees eessatappe guyebza baggara issi keettazi de'iyagee beettishe deees

misileza beettizayssi aase giikko guutta nayti tamareson uttin yaa'a yaa'idinne woykko eta lanqenqa gazda asati uttageti beettishe de'oosona.

ichashu gi yaagi xaafetti uddiza xuufezi de'es heyssa xuufezi deishinqa issi naaza eqqada daro asa tamarsayda de7iyoge beettishe de'es

na7u bessay deees heyssa bessatan issisan daro makinasi yooge beettees qa issi sanqa issi makinan geliya daro asati yooge bettishe deees

Issi shaafazi beettishe deees he shaafazappe qommoza baggara ogeza bolla heedzdzu oyddu asati eqooge beettishe deees.

issi bessan eqqita daro makinazappe daro asay woykko wodhdhi yoogenne woykko kiyana hani yooge beettishe ha7i deees

wode arbbawoch minccooch yagiya xuufeza lanqqen issi na7azi dungguza mayada uttidaara beettashe de7aws.

issi keraza aarara kerazappe ya baggappe daro asati keettaza lanqeera hemmetti ekki yooge beettishe taass deees

issi abbaza garsan issi hay lashoynne daro dumma dumma abba kafoti de7iyooge taas ha7i beettishe de'ees

issi lo7iya maata garsan daro asati eqqidosona heyssatuppe qass oyddu asati uttoge beettishe taas deees

misilezan bettizayssi aaze giikko issi oyddu iilpine keettati deyageti beettishe de'oosona heyssa keetta lanqe biya heedzdzu asati beettishe doosona

Misilezan beettizayssi aazee gikko mitaza garsan lo'iya sohon issi maca nayiya ba kushen dilaza oyqa eqqooge beettishe deees.

Misile zaan beettizayssi aazey giikko gammozi siileti uttido sileza laggen issi naaza eqqara beettashe de'owus.

issi daraza garsara looso ogesi deiyaga lanqen issi bitanezi borsaza ba7idi alanqeera yooge beettishe deees

issi keththa giddon woykko he keetta kare gammo afalaza maa7oy woykko beni wode maa7ozi de7iyoge beettishe de7ees.

Daro asati eqqida he eqqida aggetu sintan qasse ichashu naati uttida he ichashu naatu garsan qass issi attuma nay utoge bettishe deees.

na'u asati issi mala maay'o maa'ide agetuppe issoy uttidi issi qa ceega aayyo ba sintan utisi waraqatezappe aybakko teeliyoge bettishe dee'es

Issi guutta na7azi payda matooqesi ba kushe suutaza immidi de7iyooge beettishe de7ees qassi lanqiya na7u naadi waraqatezan suntaza banttaaga xaafiyoge beettishe de7ees.

fayda matooqeza oottiyossan issi na'aziya uttasu qa issi aaya eqqa ba kushen silke oyqooge beettishe deees

toopphiyan ooratta yida dijjitale matoqe potoza dendana he kartezayyo yida daroo asati beettishe de7oosona

tammanne isini nayti issisan mirca karde yeggana yo biiddi deiyoge he mirca kardesa ha zaari bessidi eqooge betishe de'ees

Issi bitanezi uttis qa izi xaafiddi ba dawtarazan de7ees qassi izi xaafishin iza lanqqen qa issi macca na7azikka xaafaydda de7iyaara beettashe de7aws.

heessu naati issi dawutarazaa banta banta dawutaraza oykkidi aan baynta matooqezappe xaafidi de7iyoge beettishe deees

daro yuuni poreme maa7idi baynta kushen dawutaraza oyqqida tamare nayti payda matooqe potoza dendano yidageti bettishe doossona

Daro asati garsanqa heedzdzu asati daroydeza bolla uttidi xuufe xaafidi de7oosona qass eqqiza asatuppe issi niyaqa hayttazan silke wotta hasiyoge beettishe deees

misilezaan beettizayss aaze giikko na7o attuma nayti uttidi asata salpeera paramisi paramisi woykko xaafisi xaafisi yeddi oge beettishe dees.

Daro asati baynta hufen okaza owottidi salpera eqqidi biidi de7oosuna heyssatu garsan issi naya qasse salpeyo giddoza gelanawu yooge bettishe deees

issi bitanezi payda matooqeza poto denditi deees heyssika ba kushe suuttaza immidi de7iyoge beettishe deees

issi meedan woykko issi denban daro asay meeda yuushuwan eqqidi teelidi de'yoogey bettishe de'ees

issi bitanezi mayke bakushen oyqqidi daro asata isporte ootisidi de7iyoge taas ha7i beettishe de7ees

wokka asati salpiyara eqqidageeta toho kowaase kaasancha maati eta sarotidi baynta ka7iyo boota biyoge bettishe deees

Misileza beettizayss aaze giikko daro asati dumma dumma besan eqqidi kaa'idi de'iya naata teellidi de7iyoge beettishe deees.

weyli wolo yaagiya maa7oza maa7idi baynta saykilesan uttidi biya daro attuma nayti beettishe taas de7oosona

Toho kowaase kaasanchati kowaasiya ka7idi aggidi kowaasiyay salua dhiiqin pude bida kowaasiya ekkanawu salua biyoge bettishe deees.

issi mala maa7oza maa7ida daro naati na7u salbezan eqqida heyssatappe guyeza baggageti sitigi eqqi wode sinta baggageti guutta hokki bessooge beettishe deees

Issi kuwaase denban daro naadi kuwaaseza ka7idi deiyogee beettishe deees heyssatu garsanka issi naazi kuwaaseza ekkidi galissanau woxisiyo gee beettishe deees

Issi kuaase denban na'u asati woykko na7u citay ka7idi deiyoge ha'i taas bettishe deees.

misilezan beettidi deyayssi aazee giikko issi mala maayoza maayidi toho kuwaase kaassancha nayti issife eqqagedi bettishe doosona.

issi naazi issi bootan eqqidi na7u kushe baaga salo dhoqo oothti miicidi deiyoge beettishe deees

Na'u asati issife maarara uttidi itioopphe bandiri eta zokkosa lanqen deees qa eti tamarsidi de iyoge bettishe deees.

Misileza beettizayssi aazay giikko manchester site yaagetiya manchester site koaase kaasancha naazi beettishe deees.

toho kuwaase kaasanchati sinta baggara toho bolla uttidosona qasse eta yuushuwanqa daro asati eta bonchidi eqoogey beettishe deees

Na7o naati kuwaase meedan eqqidosona hessato garsafe issi naazi qa debu itiyophiya kilil laatamanne na7a yaagiya shuraabeza maa7i utta naazinne zo7o maa7o maa7ida naazi bettishe doosona.

oydu gasta asatu karsan issi qi kaassancha naazi deees he naazikka issi bitane zaara ba kushen wancaza oyqi eqooge beettishe deees

Dumma Dumma malkkezan merettida usuppuniqati ha sohan de7iyageti beettishe de7oososona heyssatappe issoy zo7o santtanne hessanne hessa malati doosona.

issi saatine garsan irsase maqasenne iski birtoy issipe deiyage qass ciireti ciireti uttage beettishe de7ees

Silk indalip be and bir yaagetiya xuufesi deees he xuufezappe hari qasse issi maca na'iya ba haytan silkeza wotoge bettishe deees

Misile zaambeetizayssi aazi giikko ingilizatoora itiyo telekom qa amaara doorakka itiyo telekom yaagi xaafeti uttida xuufezi bettishe deees.

A maara toora sshaaci maykel woykko ingiliza toora saalis senter yaagiya tappelazi keettazappe kareza baggara deiyage beyttishe deees.

Negeen beetiliq yaallemu yaagidi yeesikeet won menigedim sinqe yaagiya xuufezi xaafetti uttidaage bettishe teees

misileza beettizaysi aaze giikko usuppun iskirtoti issife eqqi uttageti beettishe tasi de7osona.

gum yuruk koomshin yaagetiya xuufezi xaafeti uttage beettishe de'ees heyssa lanqen qasse na7u kushe zaara oyqqana haniyoge beettishe de'ees

Daro yelaga nayti de7oosona etikka baynta saygileza togi yi7o saate issi bitanezi qas gasdidage gede melara yooge bettishe deees

heedzdzu tammanne laapuna uddufuna issua naa yaagiya xuufezi motoreza targazi beettishe taas deees

issi na'azi gongoloza phaaran uttidi haatta giddora biiddi de'iyoge beettishe de'ees i qass biyo haattazikka keehippe lo'iyogey beettishe dee'es

issi bitanezi gaarera katti caanidi yees qasse a gu7era daro asatinne daro makinati ogezara yooge bettishe de'ees

issi harezi coo didabara wodorozan qasheti eqqooge bettishe deees qasse he hareza lanqen na7u maca asati eqqageti beettishe de'oosona

Issi makina manare woykko makinazi eqqidossan yiidi daro asati baynta eqaza caanidinne caanisidi deiyoge beettishe deees.

ingilizathora tiito kaar lo7ot hoykqo amaratora tito ye mekina mesheca yaagetiya xuufezi xaafeti uttida tapelazi beettishe deees

Issi ogezara daro makinatinne qa issi naay sayqileza togidi yo'oge beettishe deees he ogeza lanqera issi iita miish goggidi biyagekka beettishe deees.

Misileza beettizayssi aaze giikko o'ichashu asati issi hare gaare bolla uttidi heyssa bolla ga kattaza caanidi yo'oge beettishe deees.

na7o makinati de7oosona heyssatappe issi makinazi haysuse woykko sino yaagetiya makinazi deees qasse issi makinazi baawure yaagio makinazi beettishe deosona

issi keettazi beettishe dee'es hessika soo geliyo pengeza yedhi kiyoossinne qass karezi doo'a de'iyagey beettishe de'ees

issi bitanezi na7u issi macaronne issi addera essidi waraqaten deiyayssa eta bessi tamarsidi de7iyooge bettishe deees

Na7u keettaza karen lo7iya ciiyi utta abebazi de7ozona heyssatu na7u duge baggaranne pude baggara deiya abebazappe giddora looso ogee de7iyoge bettishe deees.

Misilesa beettizayssi aazee giikko qancaza kumida kattatinne qasse daro miyo paasta ustoti diyageti bettishe doosuna

misila zam beettizayssi aazey giikko issi buro darajara keedetiya maarara oykko keetettiya pooqezi beettishe deees

Isse pooqezi keehippe wolqama hanotan keephetage beettishe teees hey pooqeza lanqera qasse daro ogeera makinati kantiyoge beettishe teees.

issi bootta qalameza tiyeti uttida keetti he keettaza yoqa sanqazi baynaagey beettishe taass de'ees

heedzdzu asati issi xarpheza lanqen eta sintan issi hayllandenne ciishazi de7iyooge ha7i taass bettishe dee'es

ha misileza beettizayssi aazee giikko buro keexetidi pode deiya fooqezi beettishe taas ha7i deees

ayata hayfer girand siti meel yaagiya xuufezi karen tapelazi eqqidage beettishe taas teees

misilesa beettizayssi aazey giikko makinazi biittaza kaash kaashi di manko makinaza bolla qoliyogee beettishe deees

Issi keettan issi astamarezi daro keehi guutta nayta saledan duube daafi tamaresidi deiyoge bettishe deees

Faasha hulettaynna dereja timiri beeti yaagetiya xuufezi xaafeti uttis he xuufezappe guyeza baggara daro maxaafati deiyoge bettishe deees

issi keetta lanqiyan tammu nayti eqqidi keettaza bolle issi miisha wottidi woykko iza keetta qalameza tiyooge bettishe deees

abebazappe sinta baggara issi naazi eqqis qasse issi naaziya abebaza garsara kantada bayda de7iyogee bettishe dees

Issi keeta karen heedzdzu guutta naatinne guutta kasiti bessiya qa na' naadi eqqiooge beettishe taass ha'i deees.

daro nayti de'iyagetuppe baggati eqqidosoona qa baggati uttidosonna heyssatu garssan issi naazi eqqidi kushe dhoqqu ootti micooge beettishe de'ees

issi macaasiya issi ssan uttada ba huuphen arteza gelissa dooqisa uttidara beettashe taas ha7i de7oos

Issi keetta giddon daro asay deeys heyssatuppeka baggati uttidosona baggati qasse buro gelidi deiyageeti bettishe de'osona.

issi xinate xanayyo keta woykko laybireere giddon daro maxaafati de7oosona he maxaafatuppe qasse bagga oyddu nayti danayidi deiyoge bettishe deees

Issi keetta giddon keehippe daro guutta nayti de7oosona; he guutta nayta qasse issi astamarizi tamarisayda de7ioge beetishe deees.

issi kifeleza garsan issi oydeza bolli issi issi naazi maarara uthoge beettishe taasi de7es

Issi daaseti uttida daasiya garsan daro asati te oosona heyssatappeqa baggazi uttidosona baggazi eqqioge beettishe deees.

misilezam beettidi deiyayssi aazey giikko issi adussa keettazi beettishe teees he keettazappe emereza baggara qasse wolqama zumi de7iyoge beettishe teees

Namu'u makinati ogeza dumma dumma bessan baynta soora soora oottidi deioge taas ha'i beettishe deees.

Misileza beettizayssi aazi giikko keehippe lo7iya adebaabbaaye beettishe de'ees he ade baabaaye lanqera qasse daro cora qoodi baynna makinati biiddinne yiiddi haniyooge beettishe de'ees.

misilezam beettizayssi aaze giikko issi aaho ogeza issi makinazi oottidi de7iyogee qa a lanqen daro asati de7iyageti beettishe doosona

issi ogezara issi baase kaame barka yiidi de iyooge beettishe deees he makinazappe goyeza baggara heedzzu goomara de'iya motorezi yi7oge beettishe deees

Issi keettaza daaniya miisha bolli wogga biratazi de7iyogee beettishe de'ees he keettaza daaniyagappe garsa baggara issi naaze hemetti ekki biyoge beettishe de'ees.

misileza beettizayssi aazee giikko issi diissa yaagiyo makinazi obeza oottidi deyooge beettishe deees

Issi biro ooseti di deiya ogeza bolla na'u attumatinne issi macanaya qahe heedzdzati baynta kushen haattaza oyqi eqageti beettishe doosona.

Isse makinazi biittaza woykko korateza caani ehidi he korateza qolidi deyoge beettishe taas de7ees.

daro asati bomba zaara goggiya haaththasa jarkaneza ehidi baynta kushe meecidinne he jarkaneza haaththa duuqidi de'iyoge beettishe dees

daro asati bombazappe haattaza ekki kusheza mecetidi de7iyogee beettishe deees hessatappe guyeza baggara qa denban daro asati eqageti beettide doosona

daro asati oydusaara goggiya haathaza yidi banta kushe meecettidinne qassi bantta som7oza meecettide de7iyoge beettishe de7es.

mishileza beettidi deyayssi aaziy giikko issi haatta duuqiyo bombazi dirsara diretti utoge beettishe deees

issi naazi uttidi komputereza caddidi de7iyoogey beettishe tasi ha7i de7ees ha satiyan

Issi besan daro atuma asati eqqidi issoy issoara baynta qofa laameretidi de7iyogee beettishe ha7i deees.

Issi madara kezan issi bitanezi eqqidi may keza oyqi ukaza wootti ba ayfen manaxire wootti tamarisidi de7iyoge bettishe deees.

misileza beettizayssi aazee giikko issi wolqama aako gidida haatta bomba gaanezi keeteti uttage beetcthishe deees

misile zaambeettizayssi aaze giikko issi maabiraate gaanezi taas beettishe ha7i taas deees

misile zaa beettizayssi aazee giikko issi wolqama haa ta gaane bettidi ha7i taass deees

daro asati ambasaadere maa7idi baynta huuphen bootta ukaza wottidageti bombazappe haattaza ekki mecetidi deiyoge bettishe deees

Issi biittazappe bookki kessido haattazi keehippe lastiqe zaara gogidi de'iyoge beettishe teees heyssa haattazappe ya baggara qa lo7iya maatati haattaza garsan mokageti beettishe te'oosona.

Ta loo'o asati eqqi daagetu sintan kaattazi keehippe pude simmi puccariyooge eta sintan diya asataqa bashshiyooge bettishe deees.

issi bomba gaaneza woykko haatta duuqiyo ekiyo gaaneza lanqe daro asay eqqi dooge beettishe taassi dee'es

Misile zaambeettizayssi aaze giikko na'u keettati de'oosona heyssatika etas karezi naaska dooya de'iyogee bettishe deees.

na7u maca naytinne na7u addeti doosona heyssatappe na7u maca nayti baynta kushe qi quma miyo sampara bootta miisha oyqqi uttageti bettishe doosona